Omukyala aliko w'atudde nga ku ntebe ng'akutte ekitabo, waliwo n'abaana abato babiri; omu muwanvu omulala mu... okusinga ku munne nga bakutte bakutte nabo ku kitabo ng'omukyala alabika ayina by'abannyonnyola. Emabega emabega waabwe ku kisenge waliwo ekifaananyi ekiwangiddwa waggulu awo, waggulu.

Enkota ey'ettooke ekyali ku kitooke nga yeewunzise wansi, ng'ate ku mukono ogwa kkono waliwo ekitooke ekisizza era nge kitandise era ng'empummumpu yaakyo ekyali ku kitooke kino, era ng'ebitooke byombi bino kuli bikyariko endagala eziri mu langi eya kiragala omukwafu.

Emmotoka ez'enjawulo nga ziri mu ppaaka ku mukono ogwaddyo mu maaso, nga zikuŋŋaanidde mu ppaaka yaazo, ate ku mukono ogwa kkono waliwo era oluguudo oluyitawo era nga namwo mujjuddemu emmotoka eziri mu kutambula. Ku mukono ogwaogwa ddyo ku ssayidi mu nsonda waliwo emmotoka eziyitawo naye ng'era waliwo n'omwala oguteredde obulungi era nga guli nga gwo guliko abantu abaguyitako okusobola okuyingira ku mukono ogwakkono awali ppaaka.

Emikono egy'omuntu gikutte akennyanja n'emikono gyombi. Engalo z'omusi... engalo engalo ze njeru bulungi era ng'ali kubanga Muzungu. Ayambadde ejjaketi era ng'emikono gya jaketi eno gya bbulu.

Zino njovu okuli enjovu enkulu ziringa nnya ssaako n'obuyovu obuto obulinga bubiri ziri mu muddo zitambula mpola mpola era nga ziringa ezirya ku muddo ogwa kiragala oguli wansi era nga muto. Emabega waayo waliyo emiti egy'enjawulo ate ebusukka muti wali waliyo ekyererezi ekirimu omuddo omuto ddala.

Omuvubuka agezaako okudduka okusanga mupiira ogumuli mu maaso ng'ayambadde omujoozi ogwa omumyufu n'empale emmyufu nga ne mu ga bigere bye naaniseemu engatto ssaako sitookisi e eziri mu langi eya bbulu. Mabega we waliyo ebizimbe by'essomero.

Omusajja asindika amatooke ku ggaali ku ku ggaali ye kuliko amatooke ana ng'ayambadde omujoozi ogutaliiko mikono ogwa yellow ssaako n'empale eya kkaki ey'ekinu, mu maaso g'amayembe g'eggaali yataddewo esweta enzirugavu.

Ekifo kino bakuŋŋaanyizaawo kasasiro. Waliwo omusajja atudde mu maaso g'ekiyumba omukuŋŋaanyiza kasasiro ssaako n'ebyuma ebikadde era nga kuwandiikiddwako scrap. Omusajja atudde ayambadde engoye eza ezi... essaati eya bbulaaka ssaako n'empale eya kikuusikuusi ng'ate ku mutwe anaaniseeko enkoofiira era mu maaso ge waliwo ekiringa ekidomola ekya yero ekimuliraanye. Mu maaso ge waliyo entuumu ya kasasiro.

Omukyala ali mu kukuba eŋŋoma, ayambadde omujoozi mweru nga mu maaso guliko ebigambo biri mu langi eya bbulu ssaako n'eya kyenvu, akubisa omukono gwe ogwa ddyo ku mukono ogwa kkono ogukutte ku ŋŋoma nga guliko n'essaawa eri mu langi eya bbulaaka. Emabega waliwo abaana abali mu kuzina.

Ekizimbe ky'ekkanisa Lutikko ey'e Namirembe eya St. Paul Cathedral. Ekkanisa eno we wali ekitebe ky'ekkanisa ya Uganda era nga we wali ekitebe ky'Obulabirizi bw'e Namirembe. Ekkanisa eno eri ku kasozi k'e Namirembe era nga wansi waayo yeetooloddwa emiti, yeetooloddwa emiti.

Amazzi gakulukuta okuva ku buuyi obwa kkono okudda ku buuyi obwa ddyo. Amazzi mwe gayita mulimu amayinja, mu mayinja omwo kyokka era ebbali n'ebbali w'amazzi gye gayita waliwo era amayinja kyokka ate ebbali eddala waliwo omuddo ogwa kiragala.

Enjuki eziwerako nga nnya, waliwo eziyingira n'ezifuluma, enjuki nga ssatu zigezaako okufuluma ate endala enjuki emu egezaako okuyingira. Enjuki zino ze zituwa zikola omubisi, zikola omubisi.